Man eni tye dano ma kilwongo ni dakatar kono odongo mabeco adada pot anyogi man kono tye rangi ma alum alum anyogi miyo itwa cam i yo mapol maclo moko.

Man eni tye latin anyaka matidi latin anyaka man tye ma opanne apana idogola dogola man tye bao latin anyaka man tye ma oruko bongo ma oton otono en tye ma oruko cokci ityene en tye ocung en kene idogola kun tye ka neno atir en tye latin anyaka macek cinge acel ogudo kom bao me dogola man.

Man ni eni tye yen ma kipitogi winyo man opito tyene aryo odwoko angec winyo man oyaro bome kun tye ka tuk dogwinyo man t ature man tye ma kiketogi i reck.

Man eni tye winyo winyo man tye winyo nam winyo man tye doge bor adada gumako jami moni i cingi nen calo gityo kwede me kwan i pii onyo me wot i wi pii en tye ma oilo bwome weng woko dok doge tye col tar coltar.

Man eni tye dukan dukan eni tye ki jami ma toi dok bongi man tye bongi gomci ki latere ma kitweyo i kome med ki koti ma kiruku ki kanyu kacelkun tye bene cok ki dukan enoni bene.